Ukuhlatshwa kwabantu bevikelwa imkhuhane kuqakathekile kakhulu, ukuze kuvinjwelwe imkhuhlane engaba isiza, imikhuhlane efana laboCovid 19 leminye imikhhuhlane njalo. Abantu kubalula nxa bengahlanganiswa bahle bahlatshwe bavikele umkhuhlane ungakamemetheki. Ngoba umkhuhlane ungamametheka kubanzima ukuwususa esigabeni. Njalo ukuvikela isigaba yinto eqakathekileyo kakhulu.

Kuqakathekile ukuthi iziphathamandla zikahulumende, lezinye iziphathamandla zengaja ezizimeleyo, zethekele iziphala zemithi, amapharmaceticals. Ukuthi zinanzelele ukuthi ezemithi zigcinakale kahle, imithi yonke igcinakale kahle, futhi njalo ikhona, ngoba nxa imithi ikhona, isizwe sivikelekile emkhuhlaneni. Kodwa nxa imithi ingasekho, isizwe kasisavikelekanga. Kuqakathekile lokhu, kwenziwe izikhathi zonke.

Abantwana kuqakathekile ukuthi bahlolwe izikhathi zonke zonke nxa kukhona okubakhathazayo ngokwempilakahle bahle bancediswe kusaqala. Kuqakathekile ukuthi abazali balabo bantwana babahambise ezibhedlela bengezwa umntwana etshisa ahambe ayohlolwa. Abahlolayo njalo kumele kube ngabantu abalolwazi kwezempilakahle yabantwana ukuze babancedise ngendlela eyiyo eqondileyo abantwana.

Eminye imikhuhlane inqotshwa ngokuthi ivikeleke ingakaze imemetheke abantu kumele behambe beyehlolwa behlatshwe ukuvikela leyi imikhuhlane ukuze nxa sesiqhamuka imikhuhlane enjalo ithole umzimba esenelisa ukulwisa amagcikwane ngesikhathi esifaneleyo ukuze umuntu engacini elala phansi egula kumele ke abantu bezilandele lezo ndlela masinyane

Umfanekiso olapha utshengisa indlela okumele kugezwe ngazo izandla, lokuthi abantu bengageza izandla nxa besuka ukwenzani ukuze bavikele emkhuhlaneni woqhuqho (ikhovidi nayintini). Umkhuhlane lo ungavikeleka ngokuthi abantu bageze nxa bevela esambuzini.

Lapha ke kwezempilakahle umhlaba wonke jikelele, abantu kumele ukuthi bahambe kwezempilakahle, abantwana besikolo kumele babe lempilakahle, abantu bonke esigabeni babe lempilakahle, kumele abantu bonke bancediseke kwezempilakahle.

Abantu bagula imikhuhlane etshiyeneyo kukhona eminye imikhuhlane esithi yimikhuhlane yengqondo umuntu ophambane ingqondo ngaleso sigaba ke kufanele umuntu ophilileyo bamsize umuntu onjalo bamhambise kwabezempilakahle abafanele lowo msebenzi wokungcina abantu abaphambaniseke engqondweni lokhu kwenza ukuthi wonke umuntu angcinakale ngcono

Ukuze umuntu ahlale ephilile kumele umuntu ahlale ethabile ingqondo isebenza ngendlela engcono, kumele abantu babelakho ukuzithokozisa ngezikhathi ezithile ukwenzela ukuthi ingqondo ihlaliseke. Ingqondo ehlalisekileyo umuntu uyaphila, kodwa nxa ingqondo ingahlalisekanga umuntu uyagula ngasengqondweni. Abantu kumele bakujabulele ukuhlaliseka kuhle kwezempilakahle zabo.

Kwezempilakahle kukhona lezindawo zokuthi abantu bangalindela khona bemelele ukuyahlolwa kumbe njalo ukuyakhuthazwa ku counselling okungafana lokukhanselwa umkhuhlane wengculazi i HIV, njalo futhi labo bangangena bayekhangelisiswa umuntu ngomuntu benikana amathuba okungena.

Nxa abezempilakahle besebenza badinga okunengi okubaphathisayo kanti ke lezigulane zabo ziyaswela futhi usizo ezinye izigulane kumele ziyethathwa lapho ezihlala khona ezinye zingathathwa ezingene engozini emgwaqweni ziyethathwa kuyasweleka ke imota egijima iyebalanda imota elungiselelwe lowo msebenzi ebizwa ngesilungu kuthiwe yi ambulensi imota enjalo kumele ibekhona kwezempilakahle.

kuqakatheile ukuthi abantwana bahanjiswe ezibhedlela kumbe behanjiswe kwezempilakahle ukuze bakhangelwe ngezikhathi ezitshiyeneyo okuthiwa yikuhlolwa kubonakale ukuthi baphilile konke kubahambela ngendlela eqondileyo ukze bangaze bacina sebesiba lemikhuhlane nxa besibakhona imikhuhlane ihle ibonakale isaqala ukuze bavikeleke lasemikhuhlaneni eminengi engaba ngenela bengabantwana

Abezempilakahle kumele bahlale beqeqetshile njalo ukuze bafundiswe ngazo ezempilakahle ukwenzela kwelakusasa lesizwe sibe ngcono bevikelekile lemikhuhlaneni. Kumele bahlale besenza esingakubiza sisithi ngama refreshercourses. Futhi kawabe khona lasemphakathini ukuze bafundiswe abantu.

Ezibhedlela njalo kuqakathekile ukuthi kube khona imtshina yokuhlola amehlo. lmtshina le iyancedisa kakhulu ebantwini abadala esebelamehlo asebahlupha njalo ngokuguga okufana labo khatharakhi, glokhoma labo rethina. Kumele kuthi imtshina leyi ibekhona ma udokotela engelayo lemtshina kungaba nzima ukuthi abekwazi ukuthi kwiyini okukhaza amehlo womuntu.

Ezempilakahle kumele zibe lezisebenzi eziphilileyo ezenelisa ukuncedisa labo abfika bengezwakuhle ngoba abanye njalo babathwale baze bayebabeka embhedeni lapho abazaphumula khona belindele ukwelatshwa. Kumele labo bantu babe ngabantu abaphilileyo, abaqinileyo kanti futhi belazo impahla zokusebenzisa lembheda yokuthwala labo abangenelisi ukuthi bazihambela kanye lendawo zakhona kumele kube ngezihlanzekileyo futhi.

Umumo wasesibhedlela kumele kube muhle langesikhathi umuntu efika nje esibhedlela ukwenukelela kwakhe ukwenzela ukuthi laye abelekhangelelo elingcono ukuthi uzathola uncedo impela. Futhi khona esibhedlela kumele kuhlanzeke kusukela phandle. Kungabikhona ingcekeza abantu abangathi benyathela phandle bangene layo phakathi. Futhi njalo kumele kumbe khona imibhalo yokuqondisa abantu kalula ukuze bathole uncedo ngendlela efaneleyo.

ezempilakahle kumele ngitsho lemiduli yakhona ihlale inhlanzekile ukuze kunganamatheli amagcikwane kumele ngitsho lamaphepha angabikhona ukuze kungabikhona ingcekeza esondela kulezo zindlu okugcinwa khona abantu lokuthathwa khona imithi kubalulekile ukuthi abantu bahlale bezihlanzile lezindawo zihlale zibukeka ngazo zonke izikhathi ukuze abantu baphephe

Imithi ekiliniki iphathwa ngoku nanzelela njalo kumele ibhalwe phansi ukuze kwazakale ukuthi okhona wuphi ongekhoyo wuphi, futhi ubanjwa ngendlela zakhona ngumuntu oyabe egqoke okufaneleyo lowo msebenzi abe lezigqoko zakhona aphinde azivikele futhi laye ngoba eminye imithi iyingozi kumele ukuthi angaze ayihotsha yikho befaka lama maskhi.

Izigulane zihlolwa imikhuhlane etshiyeneyo. Zihlolwa ngendlela ezitshiyeneyo zihlolwe ngemitshina etshiyeneyo. Kukhona imitshina emikhulu efana labo MRI scan. Imitshina le umuntu uyangeniswa phakathi ahlolwe nxa sekuyimikhuhlane emikhulu. Umkhuhlane usungene kakhulu emzimbeni womuntu ukuze babona ukuthi kuwonakeleni ngaphakathi. Le imitshina ibalulekile ukuthi ibekhona ezibhedlela

Ezempilakahle ziqakathekile ikakhulu ebantwini abadala asebekhulile abahlutshwa yimikhuhlane efana lemikhuhlane yamathambo. Kuqakathekile ukuthi bayebonana labezempilakahle ukuthi bancediswe ukuze babelempilo engcono ikakhulu ma bebebadala ngoba nxa kungenjalo kungenzeka imikhuhlane imemetheke iyephambili kakhulu. Kuqakathekile ukuthi abezempilakahle babancedise.

Kuqakathekile ukuthi abamaLaboratories babelazo impala zokusebenzisa, babelayo imithi yokusebenzisa, efana lama acids okusebenzisa nxa behlola kumbe Bethesta Lawo ma acids, nxa engakasetshenziswa alombala ongakhanyiyo. Ingabamba umkhuhlane iyatshintsha umbala.

Kwezempilakahle kumele kube khona imitshina yokuhlola. Kube khona imitshina emincinyane lemikhulu ukuze kubonakale ukuthi umuntu ikhathazwa kuyini. Kanti ke futhi njalo kumele kubekhona leminye abayibiza bethi ngama x ray ehlola ingaphakathi yomuntu. Futhi kubekhona leminye okuthiwa ngama scanner ezakhangela layo iphume lokuthi umuntu ukhathazwa kuyini ngaphakathi.

Kuqakathekile ukuthi umuntu ahlolwe nxa kuyikuthi akezwakahle. Ukuze angasebenzisi umuthi ongayisiwo njalo kubalulekile ukuthi ekuhlolweni lapha ahlolwe ngabantu abalolwazi umsebenzi sebewufundele ukwenzela ukuthi benze okuqondileyo khona kanye okungasiza umuntu ongezwa kahle akumelanga kube nalaba abathatha amathuba bengazi lo msebenzi .

Ezempilakahle zihamba ngcono uma kungabakhona konke okokusebenzisa okufanana lamajekiseni okufanana lokokuthatha igazi kumbe okokuthatha izilinganiso zomkantsho lezinye izitho zangaphakathi emzimbeni okwenelisi ukuthi kudonse lezozifo ukuze ziyehlolwa kubonakale ukuthi kunga kulezifo ezinjani ziqakathekile lezo izinto.

Abantwana kumele bancediswe yibo bonke abantu abazali Kanye labezempilakahle. Umzali ulomlandu wokubona ukuthi umntwana uyathathwa ahanjiswe kwabezempilakahle lapho azafika ancediseke khona ahlolwe ukubana uphile kahle nxa bengaphilanga kuhle ayelatshwe . Kanti abezempilakahle balomlandu wokubahlola lokubalapha njalo lokufundisa abazali ukuthi bagcine njani lababantwana.

Abantwana abasese ba ncane kumele kube yijongo yabazali ukuba ngezikhathi zonke ezifaneleyo kumele behanjiswe kwabazempilakahle ukuze bayehlolwa bancediswe ngokwe mpilo zabo kanti futhi ngezikhathi ezithile kufanele abantwana laba bahlatshwe kumele bahanjiswe kubo mongikazi kuze bayenelise ukuthi bebahlabe abajekuseni abavikelayo emkhuhlaneni ethile kule okwenziwe ngesihle

Impahla zokusebenzisa ebantwini abagulayo ezibhedlela zinengi zitshiyene. Zikhona impahla zokusebenzisa ukuvula indlebe zibe khona eyinye impahla zokuvula amakhala kathi lezinye zokukhangela empinjeni lokuthi nxa kukhona okumele kudonswe kukhitshwe zisetshenziswe zona lezo mpahla kakhulu ezibhedlela nxa odokotela bencedisa izigulane bayazisenzisa lezo mpahla ezinganjalo.

Impahla zokusebenzisa kuncediswa izigulane ziza ziyimihlobo eminengi. Ezinye ngezokuncedisa ukuthi enelise ukuhamba uma ekade engasahambi ngenxa yokugula ezinye zakhona njalo ziyaba ngezokuhlala ukuthi umuntu sebengamfuqa ahambe ngazo. Kanti ke lezo ezokuhamba zibalulekile ukuthi umuntu ziyamncedisa ayenelise ukuthi alulame.

Imitshina yokusebenza iqakathekile ukuthi ibekhona, etshiyeneyo, ngoba umuntu udale wehlukana. Kukhona imitshina engakhangela mhlawumbe indlela zemithambiso, esingakubiza sithi yi urethra, kumbe sona isiphala somthambiso, esingakuibiza sithi yibladder. lkhangele. Leyomtshina nxa ingekho, kungabanzima ukuthi odokotela bakhangele babone okungaphakathi. Ukuthi babone imikhuhlane eyabe ikulezondawo. Iqakathekile limiting.

Kwezempilakahle kuqakathekile ukuthi kubekhona okokusebenzisa okufana lemitshina yokuqinisa umzimba "fitness" leminye imitshina yokuthi abantu bazivoxavoxe lapho abangaqinisa khona imizimba ngokwenza imisebenzi ethile. Imitshina eminye yakhona ingafanana lamabhayisikili, angatshova emile ehamba ukuze umuntu ehlise iweight emzimbeni futhi njalo aqinise umzimba.

Kwezempilakhle kuya setshenziswa okunengi ikakhulu nxa abantu kade behlaselwe yimkhuhlane efana labo Covid19 lokunye ukuthi bancediseke ukuphefumula. Kuyasetshenziswa amabhola amathathu angabizwa ngokuthi yirespiromitha, amabhola lawa nxa umuntu eserikhava kumbe sithi sengcono uyawasebenzisa ebebonakala ukuphakama kwawo.

Impahla zokusebenza ezibhedlela ziyimhlobo emnengi kazipheli , khona ukunikeza abantu umuthi kumbe amaphilisi kawabanjwa ngezandla , amaphilisi abanjwa ngokhezo kwakhona olwenzelwe khonalokho olulungiselwe khonalokho ukuze abantu bangathathi imkhuhlane emaphilisini kumele ukuthi indlela abantu abanikezwa ngawo lawo maphilisi ibe yindlela ehloliweyo , indlela enhle elolutho oluthile lokusebenzisa

Kuqakathekile ukuthi ezempilakahle zibe lazo imitshina efaneleyo yokusebenzisa , eminye imitshina efaneleyo eqakathekileyo efana lama integrated floor generator lama tube okuhambisa umoya le emzimbeni kanti ke lezigxingi zokufaka amanzi kuqakathekile ukuthi kubekhona kubalulekile ukuze izigulane zincediseke lapho zisiba lemikhuhlane eswela lokhu

Kubalulekile ke ukuthi kwezempilakahke kungabi kuphela yileyo mtshina yokuhlola kodwa kubekhona lempahla zokusebenzisa ezifana lokuthi laba abagukayo bebalaphise endaweni elokukhanya khona. Kanti ke ezinye izibane ezibakhona. Zikhona izibane zikagetsi phezulu kuphinde kubekhona izibane angasifaka ekhanda alumathise ngaso abone lapho asebenzela khona.

Elizweni kufanele abantu babelakho ukuze impilo yabo iphele ngokupheleleyo okufanana lokulungisisa amazinyo, nxa bezalungisisa amazinyo ukugeziswa kwamazinyo kumbe ukuhlaba amazinyo mele bebe lesihlalo sakhona esiqakathekileyo abantu abangahlaliswa kuso belaliswe kiso ukuze bahlale ngendlela eqondileyo nxa udokotela ebasebenza ukuthi akhiphe kumbe agezise lawo mazinyo kuqakathekile lokho.

Imitshina yokuhlola indlebe, amakhala kanye lomphimbo iqakathekile kakhulu mele ibekhona ezibhedlela ukuze kuhlolwe kahle abantu kunzelelwe ukuthi kuyini okubahluphayo okungaphakathi kubonakale. Minengi imitshina efanana labo JLDG60 Enterprises , iqakatheke kakhulu nxa ikhona yonaleyi imitshina abantu baphathiseka ngcono empilweni

Ezempilakahle zibanzi kakhulu kukhona ukwelatshwa kamazinyo lapho amanye amazinyo ayabe eqamukile kumele ukuthi kubiselwe okubiselwayo kanti ke amanye ayabe egeziswa kulencekeza enengi okumele ikhitshwe. Imithi ke eyasesibhedlela iyasebenza kodwa okunye okuqakathekileyo yikuthi kube khona okusebenzisa okunjengabo DENTAL SCALE kulinganiswe lawo mazinyo kuhlikihlwe lawo mazinyo.

Kwezempilakahle kunengi okusetshenziswayo ngoba imzimba yabantu ilezitho ezitshiyeneyo kukhona ezinye inkezo ezifana lokhezo lukuvula amakhala esingathi yi "nasal appliances"ukhezo olunjalo ukuthi nxa umuntu mhlawumbe elokopha ngaphakathi emakhaleni bavule oDokotela ukuze babone kumbe futhi njalo umakuwele ulutho oluthile lakho umntwana ephosele ulutho endlebeni

imithi yesimanjemanje esiyibiza sisisthi yi modern medicine yimithi esebenza kangcono ukwelapha izifo zakulezi insuku imithi le ilesilinganiso esinengi esifakiweyo esihambelana la leyo mikhuhlane ekhona ngaleso sikhathi isebenzisa ulwazi lwakuzonalezi insuku imithi le yiyo engasisiza emikhuhlaneni efana labo covid 19 eqhamuke ngalesi

Ezempilakahle zilakho ukuthi zincedise lapho singezwa kuhle sigula kumbe sigula imkhuhlane efana loku khwehlela, ufuba kumele kubekhona imithi esiyinathayo. Nxa singanatha leyo mithi kuyasivikela ukuthi singatheleli abanye imikhuhlane. Nxa imkhuhlane esilayo ingatholi ukulatshwa kulakho ukuthi imemetheke masinyane.

Imithi eminengi ezibhedlela igcinwa ngendlela ezehlukeneyo, eminye igcinwa ingamaphilisi amanye lawo amaphilisi agcinwa ngahlobo olutshiyeneyo, akhona amanye okuthiwa ngama Blister tablets, lawa agcinwa lapho kuma sachets adubukayo ukuthi nxa ulipuntshuza ulikhiphe lihle lidubuke lithi qha kwenza ukuthi lawo asebenziseke kangcono ngendlela agcinwe ngayo

Imithi yesilungu iza ngezindlela ezehlukeneyo. Eyinye yenzwe ngamaphilisi imbumbuluza esibizwa ukuthi ngamaphilisi, eyinye yenzwe ngamacapsules. Imbumbuluza lezi ezibaphakathi kwamagula amancane avulwayo, zingaba yimbala eminengi uthole kulombala omhlophe kumbe olithanga konke lokhu yimithi.

Impilo iyancediseka nxa kulemithi eminengi. Kwezempilakahle sekukhona imithi yesimanjemanje esilungisiwe eyelapha izifo ezehlukeneyo. Kumele ukuthi leyo mithi umuntu ayibhalelwe phansi ngudokotela esibhedlela abe sesiyathenga ezitolo ezithengisa imithi. Eminye ungayithenga loba ungelancwadi kadokotela.

Imithi yakulezinsuku isigcinakala ngcono ngoba sekukhona okunengi okugcinela leyo mithi, izimbodlela, amagula, amagabha, konke ngendlela okwenza ngayo kwenza kubelula langendlela okwenza ngayo kubhaliwe konke ,langendlela okugcinwa ngayo kubhaliwe, langendlela okufuze kusetshenziswe ngazo kuyabe kubhaliwe.

Imithi yonke kumele ihlale ivalelwe . Imbodlela ezigcinw imithi kumele ziphathwe kahle zingafi njalo futhi kumele ukuthi nxa zivalwa kubonakale ukuthi zivalekile sibili. Lokhu kwenziwa ngcono ngabamafamasi babone ukuthi isidikiselo sakhona sivale sathi ngci , asingenisi umoya njalo asikhuphi umuthi siwulahle.

Kwezempilakahle kukhona imithi eyehlukeneyo etshiyeneyo. Eminye imithi evikela ama allergy, esikubiza ngesiNdebele sithi ngumkhuhlane wenkomo. Ama allergy akhona angabe amanye egoqela ama allergy atholakala emva kokuthi umuntu elunywe yizibungwana, yimiyane, yizibungu ezithile ezifana lenyosi, kanti ke futhi njalo loqhuqho, kulamanye ama allergy angavelela kuqhuqho, wonke ayelatshwa ngemithi leyi.

Imithi yesilungu eyesimanje manje iqakathekile futhi isweleka ukuthi igcinwe kahle ifakwe endaweni eziphephile. Kulezinsuku kulohlupho lokuthi abantwana kumbe abantu beyesebenzise ngendlela ezingayisizo beyenze izidakamizwa. Kumele ke limithi ivikeleke lezandla eziyibambayo zibe yizandla ezezakalayo ukuthi yizandla ezizahlonipha zingasoze ziyisebenze ngendlela engayisizo iqakathekile imithi.

Kanti ke nxa abantwana besekuhlolweni kumbe besesibhedlela kumele kube lendlela yokuthi abantwana bananzelelwe ukuthi bangabantwana babelendawo zokudlala abangadlala khona, bangaphucwa amalungelo abo okudlala ngenxa yokuthi abezwakuhle. kumele bafakelwe zonke into zokusebenzisa ezizabenza behlaliseke bathi lapho beselatshwa belatshwe behlalisekile hayikhona ngendlela yokuthi bahlale sebesesaba kumbe bethukile.

Kwezempilakahle uma abesintwana bezithwele kumbe bangakhululeka kuqakathekile ukuthi bakhululeke babebesiyabona abezempilakahle babancedise indlela abangagcina ngayo abantwana. Kukhona izindlela ezifana lokuthi nxa umntwana engenwa ngumqando masinyane kubekhona okunye okuthiwa yi Kangaroo care yokuthi umama lomntwana bayanamathelana imizimba yabo ukuze umntwana azuze ukukhudumala, abezempilakahle bayancedisa lapho

Abezempilakahle bayenelisa ukuncedisa amakhosikazi kumbe abesintwana, ngemithi engabancedisa. ekudleni kwabo. Ukuze baziqinise imizimba yabo. Nxa kuqathaniswa lesikhathi sabo sokuya enyangeni. Ngamaperiods, kumbe njalo to conceive, ukuzithwala. Imithi leyo, ingafana lemithi, engafana laboFertilion, engasebenza kuleyo

Ziqakathekile inhlanganiso ezincedisa kwezempilakahle okufanana le Brothers of Charity. Ziyancedisa ukuthi zinike ezempilakahle ezinye ebezingekho ikakhulu ezifana lalezi izibhedlela zabantu abagula umkhuhlame wengqondo. Eeh kungenzeka ukuthi uhulumende acine esenazelela le eminye imikhuhlane ejwayelekileyo zicine sezisele zona eceleni. Ziyaphathisa izibhedlela zemikhuhlane yenngqondo.

Izindlu zokugcina imithi ezibizwa ngokuthi ngammafamasizi, zimele zibe sezakhiweni eziqinilelo ukuze imithi leyi ivikeleke skhathi sonke. Kungabi khona okungayiphazamisa. Nxa kumele itholakale, itholakale iye esibhedlela. Kuqakathekile futhi njalo ukuthi igcinwe ngedlela eqakathekileyo elapho evikeleke khona skhathi sonke.

Kwezempilakahle kubalulekile ukuthi ngaphandle kokugcina abantu abagulayo besembhedeni lemithi kumelee kube lendlu lapho okugcinwa khona imithi lapho okuphumela khona imithi lapho imithi egcinwe ngendlela eqondileyo kumele kuleyo ndlu futhi kube labantu abalolwazi lokugcina leyomithi labantu futhi abafundele lomsebenzi wokupha leyomithi abakwaziyo ukulandela isandla sikadokotela nxa ebhalile imithi efuneka ukuthi umuntu awuphiwe

Abezempilakahle kumele benanzelele ukuthi iziphala zokungcina kulungiswa imithi zihlala zilungile kanye lokulungisa imithi eqondileyo kanti futhi njalo iziphala lezi kumele zibe lakho impahla yokusebenzisa eqondileyo ukuze kwenziwe imithi ngesilinganiso esiqondileyo labantu abangcina leyo mithi kumele bebengabantu abalolwazi ukuze imithi ingaze yahlangana ingacina isiba yingozi ebantwini.

Abantu esigabeni kumele bafundiswe ngezempilakahle ,abantu abalungele lo umsebenzi ukufundisa ngezempilakahle ikakhulu yibo besibhedlela abasebenza kwezempilakahle omongikazi odokotela labanye abanjalo kumele ukuthi ngezikhathi ngezikhathi umphakathi usondelelwe ufundiswe ukuze wazi nxa kuzaqamuka imikhuhlane kumbe nxa kukhona okunye okukhathazayo.

Izikhathi ngezikhathi kufanele ukuthi umphakathi uhlale ndawonye usondele kwabezempilakahle kumbe abazempilakahle basondele kumphakathi bazobafundisa. Kwenzeka ukuthi kuqhamuke izifo kumele bazofundisa izifo zingaka memetheki njalo futhi kwenzeka ukuthi abantu sebelo mkhuhlane othile abalawo osunanzelelwe ngabezempilakahle babuye ebantwini bazobafundisa ngalezo zifo abantu ba.

Kuqakathekile ke ukuthi abantu bafundiswe ngezempilakahle ezempilakahle zibanzi zinika impilakahle njengoba igama lisitsho kufanele ukuthi nxa uqamba imkhuhlane ebakhona abantu bafundiswe ukuthi imkhuhlane ezayo iphathwa ngayiphi indlela ukuze abantu bangaze batshabalala ngenxa yomkhuhlane kantike futhi njalo kumele ukuthi ogulayo elatshwe.

Ezempilakahle kufanele ukuthi abezibhedlela laba kumbe abempilakahle babhode behambe bekhankasela ukwenzela ukuthi umuntu lomuntu lapha ahlezi khona ahlezi ezivikela, evikela abanye emkhuhlane ungamemetheki akube kuhle ke njalo abagulayo babuye bazelatshwa

Kuqakathekile ukuthi owesifazane ozithweleyo ahambe kwabezempilakahle ayehlolwa kuhlolwa ukuzwa ukuthi umntwana uhlezi kuhle njalo akukho okunye okuphambanisekayo wena ozithweleyo uphilile kahle akukho okuphambanisekayo empilweni yakhe bayananzele babone ukuthi ngendlela eqongileyo ukuze ancedise langosuku beletha

Kubalulekile ukuthi amanzi athelwe lapho okuhlambuluke khona ukwenzela ukuthi lanxa uzanatha, anathe athole amanzi ehlambulukile futhi engela kucabangela anathe inhliziyo imhlophe ihlezi phansi, ngitsho lalapho ethelwa khona amagilazi akhona kumele ukuthi abonakale ukuthi ngawabantu abakwaziyo abakwenzayo abavikela imikhuhlane, nxa uzivikela wena uvikela labanye imikhuhlane.

Impahla zokusebenzisa lemithi yama sports okusebenzisa kanjalo kumele zibe lendlela ezigcinwa ngayo ngendlela eqondileyo kahle kahle kube lebhokiso lakho eliqinileyo ezibekwa khona ukuze zingadamejeki kumbe ukuze zingaze zahlaba abantu zikhitshwe kuphela sezisetshenzisa ngendlela okemele zisetshenziswe ngayo yindlela eziphatha ngayo ukwenzela ukuthi zigcinakale kangcono.

Kubalulekile ukuthi abasebenza kwezempilakahle, Abafana labodokotela, babe lemitshina yokusebenzisa. Eminye ngeyokulalrla izifo ezingaphakathi esifubeni, Eminye ngeyokulalela ezisendlebeni. Eminye ngeyokukhangela futhi njalo lasemehlweni. Lezimpahla. ziysncedisa ofokotela ukuthi babone ukuthi kuyini okungabe kuhlupha. isigulsne. Babhale imithi eqondileyo. Sisizakale isigulane.

Ezibhedlela kuyasweleka imiĵtshina yonke emele ibekhona kanti ngaphandle kwemitshina yokuhlola kungabakhona imitshina yokubhala ukuze ulwazi lugcinakale kangcono. Kungabhalwa imithi eqanjwe ngodokotela kuzigulane, impahla ezisezibhedlela ukuthi zigcineke ulwazi Lolo luhlale lukhona. Kungabhalwa konke ukuze ulwazi Lolo lusetshenziswe phambili.

Kwezempilakahle kumele kubekhona imtshina lezigxingi okuvuma ukuthi kungaphakama baphume lakho nxa besiyangena ejumo ukuthi baye emphakathini bengahambi belengise izandla benelise ukusiza abantu nxa bengahamba kweziwa imitshina emikhulu enamatheleyo engeke iphume esibhedlela kwenziwe lemtshina emcane engathwalwa ngezandla umuntu ahambe layo ayesebenza esebantwini kuqakathekile khonokho

Abantu kumele babekwazi ukuthi imvelo abahlala phakathina kwayo ilakho ukuthi ibanike umuthi wesintu ongabasiza emikhuhlaneni etshiyeneyo. Imithi le ingatholakala etshanini. ezihlahleni, emahlamvini. ebantwaneni bezihlahla itholakale emaxolweni kandi ke futhi njalo kumele kuthi le imvelo bayigcine kahle bayithelele ukuze ibanike umuthi ongabasiza.

Ezinye indlela zempilakahle yikulandela indlela zomdabuko ezokuphila ungasebenzisanga imithi yakulezi nsuku. Ungasebenzisa okufana lama hebhalithi, itiye leyi isebenzisa ukudla kwesintu okufana lama sinamoni, labojinja kuyabe kukhona khonaphana abantu bengazwela ngawo ukuze ithuthukiswe ukuzwela komzimba.

Imithi yakudala lemithi yakhathesi sokusetshenziswa ulwazi oluphosa lufane imithi yezemvelo sesenelisa ukuthi bayithathe bayifake emambodleni bayigcine ezixhingini njengalokhu kugcinwa imithi yakudala lokhu kwenza ukuthi imithi le igcinakale kahle futhi njalo isetshenziswe ngesilinganiso esifanele ukusentshenziswa ngumuntu ngesikhathi esithile.

inhlanganiso ezinengi ezenza imithi zilakho ukuthi zikhangelwe ngabezempilakhle zikhangelwe lugatsha lukahulumende njalo lezo nhlanganiso kumele zibhaliswe ngokusemthethweni zazakale zicine sezilophawu olwazakalayo ezilufaka kuleyo mithi ukuze kwazakale ukuthi lowo muthi uyenziwe yile inhlanganiso nxa kukhona okuphambanisekayo ukuze kulungisiswe

imithi yesintu kayigcine ngedlela eqondileyo khathesi ke eminye imithi yesintu sungayi thola isembodleleni ezibhaliweyo kahle ukuthi isebenza ngayiphi indlela lomuthi ibizo lawo lapho ogcinwe khona kawu gciywe ubhaliwe ibizo lawo ukwenzela ukuthi kungabikhona ozafika athi ngithethe ongasiyo nginga nanzelelanga

Imithi yesintu eminye usebenziswa iwomile iqale yachaywa yawonyiswa ukuze kusebenze amaxolo akhona . Eminye osetshenziswa isasemanzi. Kanti ke eminye njalo iyagigwa ukuze kuphume isobho eqondileyo kuphume kumbe lempuphu icholwe eminye yakhona. Imithi leyo ke lanxa ingeyesintu kumele ibe sendaweni ehlambulukileyo.

Izihlahla zemvelo, zilusizo kakhulu emuntwini. Izihlahla lezi, umuntu wenelisa ukuthi aphefumule umoya omuhle nxa kulezihlahla. Kanti ke futhi izihlahla zonalezi, zibuye futhi ziveze izithelo, lezo zithelo zibe ngumuthi zelo wokwelapha. Zona vele izihlahla lazo zivele ziselapha ngamahlamvu, ngamaxolo, langabatwana bazo.

Imithi yesintu iza iyimihlobohlobo etshiyeneyo eminye imithi yesintu zimphande , eminye ngamaxolo, eminye zintanga kanti eminye futhi njalo ngamahlamvu amahlamvu ayagxotshwagxotshwa kunathwe isobho yakhona kanti ke njalo engaphekwa axwathiswe kunathwe umhkuzu wakhona kanti ke njalo amanye amahlamvu ayahlavuma

Imithi yesintu kulula ukuthi ifinyelelwe yibo bonke, ngoba eminye yakhona ingatholwa kungelantengo phakathi. Umuntu ngoba uyazikhwebulela nje ugaja lwesihlahla. Agxobagxobe, aqalise ukunatha. Kanti ke eminye yakhona ingathokakala ngokugejwa, kuthathwe impande zakhona. Eminye yakhona kungatholakala izithelo zakhona. Imithi le isebenza unsuku zonke, ngoba lanxa kudlliwa izithelo, iyabe isebenza leyomithi.